Ndau yevana yekudzidzira inosise kunge yakanaka, uye yakachena pamwe chete nekuva nezvikwanisiro zvinoita kuti vana vadzidze, uye vayaiye zvakanaka zvavanenge vachidzidziswa.

Ndau yechindumure yekudzidza inofana kunge iri ndau yakanaka uyezve ine zvikwanisiro zvakanaka zvinoita kuti tundumure tuwe nedzidzo yakanaka uye tuwe tuinepfungwa dzakapinza.

Kudzidziswa kwetundumure kuti tukure twakangwara uyezvee ndawu yavanodzidzira inofanirwa kunge iri ndawu yakanaka kuti vanatso yayiya zvaanenge vechidzidziswa.

Ndau yetundumure yekudzidzira inofana kunge iri ndau yakahlamburuka iyo yakanaka isina zvinokuwadza wana pawanenge wachidzidza zvidzidzo zvawo.

Ndau yendumure yekudzidza, inofane kunge irindau yakanaka, uyezve irindau inezvikwanisiro, inoyita kuti vana vakwanise kufunda nekuyayiya zvakanaka, zvavanenge vachifundiswa nevadzidzisi vawo.

Mundao yendumure yekudzidzira inofanire kunge iri ndao yakanaka uyezve iine zvikwanisiro zvinoita kuti vana vakwanise kudzidzira kunyora nekuverenga zvavanenge vachifundiswa .

Ndau yetundumure yekudzidzira inofanira kunge iri ndau yakahlamburuka uyehe irindau inezvihlayo zvinoita kuti vana vagare vachifunda zvevanenge vachifundiswa ngavadzidzisi.

Ndau yeana yekudzidzira inofana kunge iri ndau yakahlamburika, uye iri ndau yakachena inoita kuti vana vakwanise kudzidza, uyezve kukwanisa kuyaiya zvavanenge vachifundiswa nevadzidzisi vavo.

Ndau yeana yekudzidzira inofana kunge iri ndau yakanaka, uyezve iri ndau yakahlamburuka ine zvikwanisiro zvinoita kuti vana vakwanise kufunda nekuyaiya zvavanenge vachidzidziswa nevadzidzisi.

Ndau yevana yekudzidzira inosise kunge iri ndau yakanaka uyezve iri ndau ine dzimba dzekudzidzira dzakanaka dzine zvihlayo nezvekunyorera zvakanaka zvinoita kuti vana vakwanise kufunda zvakanaka uye vakure vaine pfungwa dzakachenjera.

Ndau yevana yekudzidzira inofana kunge iri ndau yakanaka uyezve iine zvikwanisiro inoita kuti vana vakwanise kufunda nekuyaiya zvakanaka zvavanenge vachidzidza.

Ndau inodzidziswa varumbwana inofana kunge yakahlamburuka kuitira kuti turumbwana twunyatsoyaiya zvatunenge twuchidzidziswa ngevadzidzisi.

Ndawo yevana yekudzidzira inofanira kunge irindawu yakanaka, uyezve, inedzimba dzokudzidzira dzakanaka kuti vana vakwanise kuyayiya nekufunda zvakanaka zvavanenge vachifundiswa.

Ndawu yevana yekudzidzira, inofanira kunge inezvihlayo nezvekunyorera zvakanaka zvinoita kuti vana vakwanise kuyayiya zvavanenge vachidzidziswa nevadzidzisi vawo.

Ndau yevana yekudzidzira inofane kunge iri ndau yakanaka ine dzimba dzakanaka dzekudzidzira uyezve ine nzvimbo dzevana dzekutambira kuti vagare vaine mwiri yakareruka uye vakawanise kufunda nekuyaiya zvakanaka.

Ndau yevana yekudzidzira inofana kunge iri ndau yakanaka uyezve iine dzimba dzakanaka dzekudzidzira dzinoita kuti vana vakwanise kuyaiya nekufunda zvakanaka zvavanenge vachifundiswa.

Ndau yeana yekudzidzira inosisa kunge ine dzimba dzekudzidzira dzakanaka, uye dzakahlamburuka kuti vana vakwanise kuyaiya nekufunda zvakanaka zvavanenge vachifundiswa.

Dzimba dzevana dzekudzidzira dzinofanira kunge dzakanaka kuitira kuti vana vakwanise kuyaiya nekudzidza zvakanaka muzvidzidzo zvawo.

Ndau yevana yekudzidzira inofana kunge iri ndau yakanaka uyezve iine zvikwanisiro zvakanaka zvinoite kuti vana vakwanise kufunda nekuyayiya zvakanaka zvavanenge vachidzidziswa.

Ndau yevana yekudzidzira inofana kunge iri ndau yakanaka uyezve iine dzimba dzakanaka dzekudzira dzinoita kuti vana vakwanise kufunda nekuyaiye zvavanenge vachidzidziswa.

Ndau yevana yekudzidzira inofana kunge yakahlamburuka uyezve inezvinoita kuti vana Valdez vakwanise kuva varivanhu vanogona kuzogadzira zvinhu muupenyu hwavo zvinova zvinobatsira ndaraunda kuti izova nevana vakachenjera.

Ndau yehwana uekudzidzira unofana kunge ine nzvimbo dzinoita kuti vana vakwanise kutamba mitambo yawo yakasiyana siyana izvo zvinovabatsira kuti vave nemwiri yakareruka inoita kuti vasakasira kubatwa nezvirwere.

Ndau yevana yekudzidzira inofana kunge yakahlamburuka kuitira kuti vanyatso kuyaiya nekudzidza zvidzidzo zvavo zvakanaka.

Ndau yevana yekudzidzira inofana kunge iri ndau yakanaka uyezve yaka hlamburuka ine dzimba dzakanaka dzekudzidzira dzinoita kuti vana vakwanise kudzidza nekuyaiya zvakanaka.

Ndau dzevana dzekudzidzira dzinofanira kunge dziri ndau dzakanaka uye dzinezvikwanisiro zvinoita kuti vana vafunde zvifundwa zvavo zvakanaka uyezve vave vaine pfungwa dzakapinza.

Majaha nendombi vanodzidzira kuita mabasa akasiyana-siyana, avo anovabatsira kuti vazokwanisa, kurarama upenyu hwakanaka, uyezve vasingazonetsekani mukati mwekurarama.

Ndau yevana yekudzidzira inofanira kunge ine zvihlayo nepekunyorera zvifundwa zvawo pakanaka kuitira kuti vana vanyatso funda nekuyaiya zvavanenge vachifundiswa nevadzidzisi vavo.

Ndau yevana yekudzidzira inofanire kunge iri ndau yakanaka uyezve iri ndau yakachengetedzwa kuitira panjodzi dzemotokari kuti vana vanenge vachidzidza vasazopinda munjodzi dzekutsikwa ngemotokari.

Ndau yevana yekudzidzira inofana kunge irindau yakanaka uyehe iine dzimba dzekudzidzira dzakanaka dzinoita kuti vana vakwanise kufunda nekuyaiya zvakanaka.

Ndau inodzidzira vana inofanira kunge irindau yakahlamburuka uye iri ndau yakachengetedzwa kuti vana vasasangana nenjodzi dzakasiyana-siyana pakudzidza kwavo, uyezve kuti vave vakangwara-ngwara.

Ndau yeana yekudzidzira inofane kunge iri ndau yakanaka, uyezve vana vanofana kuita mitambo yakasiyana-siyana inoita kuti vakure vakangwarira.

Ndau inofundwa zvifundws zvemhando yepamusoro zvinobatsira ndombi nemajaya kuti vave vane pfungwa dzakapinza mukurarama kwavo.

Michini inoshandiswa nentombi nemajaya mukufunda zvifundwa zvavo, yakanakire kuti inoita kuti vana vawenenjere dzakapinza .

Kudzidza kwakabanaka uye mekudzidzira macho Munofana kunge makachena kwemene kuitira rumbwana pavanenge vachidzidza vanonyaso yaiya kwemene zvinonga zvichidzidziswa zvinobapinda mupfungwa.

Vantu vane unyanzvi wezve dzidzo vanodzidzisa vana zvidzidzo zvaka siyana siyana kuti vakure vaine zvavano ziya uye vakone kuzo bata bata zvinova kwanisa kuva raramisa mukati me hupenyu.

Ndau inodzidzisa majaha nendombi inofana kunge iri ndau yakanaka uyezve vanofanira kunge vainembahla dzakahlamburuka dzinoenderana nezvidzidzo zvavenge vechidzidza kuti vasazokuvara vari mukati mezvidzido

Zvidzidzo zvemhando yepamusoro zvinofundwa nemajaha nendombi zvinovabatsira pakuvarodza njere kuti vakure vakangwara uyezve avazo tambudziki mukurarama kwavo.

Ndau inodzidzwa zvifundwa zvemhando yepamusoro, inofana kunga iri ndau yakahlamburuka ,uyehe iine zvikwanisiro zvinoita kuti vantu vafunde zvifundwa zvavo zvakanaka.

Ndau inodzidzwa zvidzidzwa zvemhando yepamusoro, inofanira kunge iri ndau yakashambidzika, uyezve yakachena, inoita kuti vanhu vasasangana nenjodzi, muzvidzidzwa zvavanenge vachidzidza.

Kudzidza kwakambanaka asi mumba mwekudzidzira mwacho munofane kunge mwakachena kuitira vana pavanenge vachidzidza vakwanise kudzidza zvakanaka.

Ndau dzewana dzekufundira zvidzidzo zvawo, inofanira kunge yakahlamburuka, uyezve inofanira kuve inezvihlayo zvinoyita kuti vana vagare zvakanaka, uyezve vakwanise kuyayiya zvavanenge vachifundiswa.

Majaha nemhandara vanoda kufunda mukati mwedzimba dzakanaka uye dzine zvikwanisiro zvinoita kuti vakwanise kuyayeya zvakanaka zvanenge vachifundiswa.

Ndau inodzidzirwa nemajaha nentombi inofana kunge iri ndau ine zvikwanisiro uyezve zvinoita kuti vakwanise kufunda zvifundwa zvavo zvakanaka.

Ndau inodzidzwa zvidzidzo zvemhando yepadera inofanira kunge iri ndau yakanaka uyezve iri ndau yakagadzirirwa kuti vantu vanenge vachidzidza zvidzidzo zvavo vasasangana nenjodzi dzinovakuwadza muzvidzidzo zvavo.

Ndau inodzidza majaya nendombi inofana kunge iri ndau yakanaka uyezve iine zvikwanisiro zvakanaka zvinoita kuti vakwanise kudzidza uye vakwanise kufunda zvakanaka nekuyaiya zvavanenge vachifundiswa ngevadzidxisi.

Ndau inodzidziswa majaya nendombi inofanira kunge iri ndau yakanaka ine zvikwanisiro zvakanaka zvinoita kuti vana vasakuvadzwa nezvinhu zvevanenge vachishandisa, uyezve kuti vange vakangwarira pane zvavanenge vachiita.

Ndau dzinofundirwa zvifundwa zvepamusoro dzinofanira kunga dzakahlamburuka. Uyezve dzine zvihlayo zvinoita kuti ndombi nemajaya vanyatsogarisika veifunda. Vakwanise kuyaiya zvavanenge zveifundiswa ngevafundisi vavo.

Ndau yekudzidza kwezvidzidzo zvepakati nepakati inofanira kunge yakahlamburuka kuitira vana kuti vadzidze uyezve kuyaiya zvavanenge zvachifundiswa nevafundisi vavo.

Ndau yemajaya nedhombi yekudzidzira inofanira kunge iri ndau yakahlamburuka uye iri ndau yakachena inezvikanisiro zvoita kuti vana vadzidze zvakanaka uyezve vakwanise kuyayiya nekufunda zvavanenge vachidziidziswa ne vadzidzisi vavo.

Kuchikora kakanaka kunoita kuti majaha nendombi vave nedzidzo yakanaka, uyezve vazokwanise kurarama hupenyu hwakanaka.

Ndao yevana yekudzidzira inofana kunge iri ndao yakanaka uye ine dzimba dzokudzudzira dzakanaka idzo dzinoita kuti vana vakwanise kufunda ngekuyayiya zvaka anaka zvavanonga veifundiswa nevadzidzisi vavo kuti vakure vaine pfungwa dzakapinza .

Ndau yevana yekudzidzira inofana kunge iine zvikwanisiro uyezve zvifambiso zvinoita kuti vana vakwanise kufambisa vachienda kundotamba mitambo yavo izvo zvinobatsira kuti vana vasashatirwa pakufamba.

Ndau yevana yekudzidzira inofana kunge iri ndau ine zvikwanisiro uyezve Ine nzvimbo dzekuti vakwanise kunoite mitambo yavo uye kuti vazokwanise kuve vane mwiri yakareruka nekuti vasabatwa nezvirwere

Ndau yevana yekudzidzira infana kunge iri ndau yakanaka uyezve iine zvikwanisiro zvinoita kuti vana vakwanise kufunda nekuyaiya zvakanaka kuti vakure vaine pfungwa dzakachenjera.

Ndau yevana yekufundira yavanofundiswa zvidzidzo zvakasiyana-siyana, uyezve inofanira kunge iri ndau yakahlamburuka kuti vana vanyatso yayiya zvavanenge vachifundiswa.

Mundau yevana yekudzidzira inofana kunge irindau yakanaka, uyezve ine zvihlayo zvakahlamburuka zvinota kuti vana vakwanise kugara, uyezve kufunda zvakanaka.

Nzvimbo yevana yekudzidzira inofana kunge iri nzvimbo yakanaka, uyezve iri nzvimbo ine nzvimbo inoita kuti vana vakwanise kuzoita mitambo yavo yakasiyana-siyana. Kuti vagare vaine mviri yakareruka vasazokasira kubatwa ngezvirwere.

Majaya ne ndombi vano funda zvi fundwa zvaka siyana siyana uyezve vano tamba mitambo yaka siyana siyana inova batsira paku rodza njere dzavo panguva yeku dzidza.

Ndau dzekudzidzira dzinotambwe mitambo yakasiyana siyana inobatsire mandombi nemajaya pakuti vagare vane hutano hwakanaka uyezve vaine mwiri yakareruka inoite kuti vasakasire kubatwa nezvirwere.

Ndau yevana yekudziddza inofanira kunge irindau ine dzimba dzakanaka dzekudzidzira dzekuti vana vanokwanisa kunge vachifunda nekufundiswa zvakanaka nekuti vakwanise kuyaiya zvavanenge vachifundiswa

Ndau yevana yekudzidzira inofana kunge iri ndau yakahlamburuka uyezve inedzimba dzokudzidzira dzakanaka dzinoita kuti vana vakwanise kuyaiya nekufunda zvakanaka zvavanenge vachifundiswa.

Ndau inodzidzire vana inofanira kunge ine zvihlayo zvakanaka uyezve zvikwanisiro zvakanaka zvinoita kuti vana vanyatsofunda zvifundwa zvavo zvakanaka uyezve kuyaiya zvavanenge vachidzidziswa nevadzidzisi.

Ndau yevana yekudzidzira inofana kunge ine dzimba dzakanaka dzekudzidzira uyezve zvikwanisiro Zvinoita kuti vana vafunde zvakanaka uye zvevave nenjere dzakaronza vakwanise kuyaiya zvavanenge vachifundiswa.

Majaya nendombi vanoramba mutambo yakasiyana siyana mundau dzawo dzaanodzidza kuitira kuti muiri yavo igare yakareruka uyezve vasabatwa ngezvirwere.

Nzvimbo yekufundira kwevana inofana kunge irindau yakanaka uyezve iine zvikwanisiro zvakanaka zvinoita kuti vana vakwanise kuyaiya zvavanenge vachidzidziswa kuti vakure vaine pfungwa dzakapinza.

Ndau yevana yekudzidzirainosisa kunge iri ndau yakanaka uyezve ine dzimba dzakahlamburuka dzine zvihlayo zvinoita kuti vana vagare vakwanise kufunda zvakanaka kuti vakure vaine pfungwa dzakachenjera.

Ndau yevana yekudzidzira unofanira kuva one zvikwanisiro zvinoita kuti vana vakwanise kufunda zvifundwa zvavo zvakanaka uye vakwanise kuyayeya zvavanenge vachdzidziswa nevadzidzisi vavo.

Ndau yevana yekudzidzira, inofana kunge iri ndau yakanaka, uyezve iine nzvimbo dzinoita kuti vana vakwanise kutamba mitambo yavo, kuti vagare vaine mwiri dzakareruka uyezve vasakurumidze kubatwa nezvirwere.

Ndau yevana yekudzidzira inofane kunge iri ndau yakanaka uyezve iri ndau ine zvikwanisiro zvinoita kuti vana vakwanise kufunda vakagare pazvihlayo zvakanaka vakwanise kuyaiya vakure vaine pfungwa dzakachenjera.

Kufunda kwezvidzidzo zvskakwirira. kunobatsira majaya nendombi, kuti vave nenjere dzakapinza, uyezve vanokura vaka vakangwara mukurarama kwavo.

Ndau yevana yekudzidzira inofana kunge iri ndau yakanaka uyezve ine nzvimbo dzinoita kuti vana vakwanise kuite mitombo yavo inovabatsira kuti vagare vane mwiri yakareruka uyezve kuti vasabatwa nezvirwere.

Majaya ne ndombi vanodzidza zvidzidzo zvaka siyana siyana uyezve vanoda kudzidzira mundau yaka hlamburuka kuti vanatso yayiya zvakanaka.

Ndau yemajaya nendombi yekudzidzira inofanira kunge iyine dzimba dzakahlamburuka dzekudzidzira dzinoita kuti vanyatso kuyaiya zvidzidzo zvavo zvakanaka.

Ndau yevana yekudzidzira uyezve yevanopangwa mazano yeupenyu nevadzidzisi. Kuti vakure vaine pfungwa dzakapinza, uyezve vakwanise kurarama upenyu hwakanaka.

Ndau ye vana yeku dzidzira ino fana kunge iri ndau yakanaka uyezve iri ndau ino tarisika inoita kuti vana vakwanise ku funda neku yayiya zvakanaka zva vanenge vachi fundiswa.

Ndau inodzidzirwa zvidzidzo zvepamusoro inofana kunge irindau yakashambidzika uyezve iri ndau ine zvikwanisiro zvinoita kuti ndombi nemajaha vakwanise kufunda zvakanaka uyezve kuyayeya zvavanenge vachifundiswa.

Ndau inodzidzisa ndombi nemajaha inofana kunge ine zvikwanisiro zvakanaka uye vadzidzisi vakona vanofanirwa kunge vane zvikwanisiro zvakanaka kuti vadzidzise vana.

Ndau inodzidza vana inofana kunge irindau yakanaka uye ndau yakahlamburuka ine zvikwanisiro zvinoita kuti vana vadzidze uye vakwanise kuyaiya zvavanenge vachifundiswa.

Ndau inofundwa zvifundwa zvemhando yepadera inofanira kunga iri ndau yakanaka, uyezve iri ndau ine zvikwanisiro zvinoita kuti vana vadzidze, uye vakwanise kuva vaine njere dzakapinza.

Ndau dzinodzidzirwa zvidzidzo zvepamusoro inofanire kunge yakahlamburuka uye inedzimba dzakanaka dzinoita kuti ndombi nemajaya zviyaiye zvakanaka.

Ndau inodzidze majaha nendombi inofana kunge iri ndau yakahlamburuka uyezve ine zvikwanisiro zvinoita kuti vakwanise kudzidza nekuyaiya zvakanaka zvavanenge vachifundiswa.

Ndau yekudzidzira yemajaya nendombi, inofane kunge iri ndau yakahlamburuka uyezve nedzimba dzekudzidzira dzakanaka zvinoita kuti vana vakwanise kuyaiya nekufunda zvakanaka.

Kudzidza maekisiperimende kunobatsira majaya nendombi kuti ave anepfungwa dzakapinza uyezve vanokura vakachenjera pakuita kwavo.

Kufunda kwezvidzidzo zvepamusoro kunobatsira kuti varumbwana vave neruzivo rwakanaka, uye rwakakwana kuti vakwanise kurarama zvakanaka.

Ndau yemajaya nendombi yekudzidzira inofana kunge iri ndau yakanaka uyezve ine dzimba dzakahlamburuka. Zvinoita kuti vana vakwanise kudzidza nekufunda uyezve kuyaiya zvavanenge veifundiswa newadzidzisi wawo kuti vakure vane pfungwa dzakachenjera.

Ndau dzinodzidzira vantu dzinofana kunge dziri ndau dzine dzimba dzakanaka uyezve dziri dzimba dzakahlamburuka dzino vakwanise kudzidza zvakanaka kuti vakwanise kuyaiya zvavanenge vachifundiswa nevadzidzisi vavo.

Ndau inodzidzirwa zvidzidzo zvepadera inofana kunge iri ndau yakanaka uyezve iri ndau inoita kuti majaha nendombi vakwanise kuidzidza zvidzidzo zvawo zvakanaka.

Ndau yemajaya nendombi yekudzidzira inofana kunge ine ndau inedzimba dzakahlamburuka. Dzinokwanisa kuti vakwanisekuyaiya nekufunda zvakanaka zvifundwa zvavo kuti vakwanise kuva nenjere dzakapinza.

Ndau yefundo yepadera inofana kunge iri ndau yakanaka uye ine zvikwanisiro zvinoita kuti majaha nentombi vakwanise kufunda zvifundwa zvavo zvakanaka uye zvee inofana kunge yakachengetedzwa kuti vasava nenjodzi dzinovakwadza vachidzidza zvidzidzo zvavo.

Ndau yekudzidzira kwemajaya nentombi kwefundo yepadera panofanira kunge pakahlamburuka kuitira kuti vanyatso yayeya nokudzidza fundo dzavo zvakanaka.

Ndau inodzidzwa zvidzidzo zvepamusoro inofanira kunge iine zvikwanisiro zvinoita kuti majaya nendombi wakwanise kufunda zvifundwa zvawo zvakanaka uye zvee wakwanise kuyaiya zvawanenge wachifundiswa.

Zvikora zvinodzidza fundo yepamusoro zvinofanira kunge zvine ndau yakahlamburika zvinoitira kuti ndombi nemajaha vanyatso yayiya zvidzidzo zvavanenge vachifundiswa.

Ndau inofundwa zvifundo zvemhando yepamusoro, inofanira kunge yakahlamburuka. Uye dzimba dzacho dzinofara kunge dzakahlamburuka kuitira kuti ntombi nemajaya vakwanise kuyayeya zvavanenge veidzidziswa.

Ndau yendombi nemajaya yekudzidzira inofanaire kunge iri ndau yakahlamburuka uyezve irindau yakachena inoita kuti vanhu vakwanise kufunda zvifundwa zvavo zvakanaka.

Ndau yemajaha nentombi yekudzidzira inofana kunge iri ndau yakanaka uyezve ine zvikwanisiro zvakanaka zvinoita kuti vakwanise kufunda nekuyaiya zvakanaka uyezve kuti vakure vaine pfungwa dzakachenjera.

Ndau yekudzidzira zvidzidzo zvepamusoro soro inofanira kunge yakahlamburuka uyezve dzimba dzacho dzinofanira kunge dziine zvihlayo kuitira kuti ndombi nemajaya vayaiye zvakanaka.

Ndau yekudzidzira yentombo nemajaha inofane kunge iri ndau yakanaka uyezve iine dzimba dzakahlamburuka dzine zvidziyo uyezve zvihlayo zvekuti vana vakwanise kugara vachinyatsoyaiya zvavanenge vachifundiswa.

Ndau inofundwa zvifundwa zvepadera inofanire kunge yakahlamburuka uyezve iine zvihlayo zvekuti ndombi nemajaya vagare vachinyatsoyaiya zvavanenge vachifundiswa nevadzidzisi.